beni wodee ta qoppa ekkiyode ha'i wodiyaappe keehi dummatees. beni wode asay issoy issuwaara keehippe maadettes. ha'i wode gin ubbay baassi woyikko carkkuwan woxxidi bawu daana giyaagee keehippe dares.

Dumma dumma buquratu maayuwaa caammaa hegaanne hegaa malatiyaagetu gatee kase eriyoogappe likkenna ogiyaara gujjiyaaba keena gidikko hagee likkenna giidi giigissiyaa eqotati de'iyoogee asaa naatussi daro lo"o.

Wogaa gitaa keehi aaho gibiya de'iyaa asaa naati issippe de'iyoode kaame shemppiyo sohoy de'iyaage keehippe lo'ees.

ubba tayyoo hagaa sa'aa bollan diishshin amoy ayibee giyaaba gidikko cora asaara issippe issi heeran issi keettan de'anaagee tana keehippe amoyees. ayissi gidikko dumma dumma heeraappe yiida asaappe dumma dumma eeshshay de'iyaagaa woyikko lo'enna eeshshay tanan diikko giigissayis.

Darotoo kaamee bayzettiyoo sohotun kamiyaa bayzziyoogekka qassi giigissiyoo oosoyikka oosettees. gidoshin ha sohuwaan oottiyaa asati maara oottenan ixxiyaaba keena gidikko ogiyaan biishin dumma dummabay moorettidi asaa naata ogiyaan essidi darotoo waayissees.

Nu karen darotoo omarssi woykko tammanne issiini saateppe biidi qammaappe issi saate gakkanashin asay ba sooni qammi kattiyoobaa miyoobaa uyiyoobanne hachchi koshshasi gidiyaabaa demmanassi issippe shiiqidi bayzziyoonne shammiyoo sohoti de'oosona.

Beni wodeppe ha'i wodee ubba haa haa injjeti injjeti yiyaagee beni wode asay wogga dabttaraa oyqqi ekki biidi giddo biidi tsaafidi kessiidi gelissidi waayettiyoogee ha'i attin kareera maashinee giigidagee diyaagan daqiiqan ekkidi biraa yi aggeettes.

issi uraa dichchay biittee dichchaassi baaso gidiyooge qonccidi erettidaagaa. hegaappe denddidaagan asaa naati dumma dumma ginaara zal'idi bayizzidi bana dichchanawu bana ayissanawu baaxetiyooge keehippe erettes. issoy issuwaara kushiya oyiqettidi dicciyogee daro maaddes.

son ka'iya kattaynne dumma dumma sohuwan ka'iya kattay dummatees. kareegaa miikko taayo giddana issi saaminttan issitoo miyaakkko ubba gidana giyoogaa keena kattiyo kattay lo'ees keehippe mal'etaakka mal'ees. moorettikko injjetees. soogee darotoo injjetenna.

Asay issippe de'anaassi kawoy keexxidi immido keettaappe tana keehi lo'iya waanna gaasoppe issoyikka marccuwa layittaappe layittankka qanxxiyogee hegee keehi daro lo'o haroode woyikko harasaara nu be'iyoode asay asaassi aginaappe aginan immiyoge daro injetenna.

darotoo asaa kushee oosetidaabay elle moorettigiyoogekka keehippe daro erettees. asaa carkkuwa gatiya miishshaykka nu kushiyan mooretidi haniyoode a epi keehi daro upayssees. baynnakko I nu waatanne oliiganappe hari dii?

ha'i wodiyan ubba waanikko hani ixxi iittidi luxiyaageetussi wursseta ayfee moorettoogappe denddidaagan daro yelagay luxiyoogappe ha'i zal''idi nuna asa kessikko lo''o yaagidi daroy ba ayfiya yaa zaaridooge erettees.

Carkkuwaan gattiyaa miishshay woykko buquray nu kushiyaan diyaaba keena gidikokka a giddon marccoy xayiyaaba gidikko carkkuwaan coogidi haasayissenna. gidoshini a kunttanaagekka keehippe daro wolqqaama ooso gididi beettees.

Kawotettay dumma dumma ogiyaara asaa naatu koshshaa kunttees. bawu danddayidogaa keenaa asaa naati metootenna mala woykko waayettena mala giidi baasi de'iyaagaa marccuwaan gidinkka dumma dumma buqurata immiyoogan loyttidi maaddees.

asay bayzziyobanne shammmiyooba kanchche gidenana diishin issippe shiiqqidi issoy issuwaa bonchchiyaaga tamaaroosona, issoy issuwaa danddayiyoogee de'ees. duma dumma eeshsha de'iyaa asaa hagee lo''o hagee likenna giyoogenne dumma dumma meraara diya asaa be'idikka Xoossa galatiyooge des.

Beni wode goshshanchchatti bantta gadeppe demiddobba muruttappe giira kawotettassi immees ha'i hegee attin ba de'iyo heeran marccuwa qanxxiddi shemppi agees.

Dumma dumma asayi dumma dumma eeshshaara yiidi marccuwa haggaaza immiyosan beettiyo gishataassi asaassi a eeshshayi eeshayi diyaaga he sohan bessana koshenna ubbabaassi maarayi mankkayi des maara mankkaa nagana besses.

Cora asay issippe shiiqiddi goynniyo sohuwan buquratta issippe peeretti shammiddi yexxanawu dumma dummabawu maaddiya buquratta banttassoppe ekkosonna.

Asaa naatu koshshay keehippe daro woykko hagaa keenaa gaanawu danddayenaa keenaa gidiyoo giishshayoo asay shooqappe beettiyaagan bana ayssana danddayees gaanawu danddayokko hegaa epiidi sammariyaa katamaappe darobaa ekkidi yiikko daruwaa ufayttoosona.

Issi biitee eqqottaarane kare biittaara issippe maadetti asaa naatussi kane koshiyabata woykko buqurata giigisiyogekka keehippe daro erettees. Gidoshin hegappe kanttidi keehippe issi issi buquratu gatee asaasi injjettena.

Asayi tuma odanaassi xoossa keettawu oottana giikko ayibanne uuzettennan bakiisiyan diyaaga kessidi immes hegaa giyooge asayi medhida xoossa loyittidi eres xoossayi maadiyooga shaakkidi eridi haggaazes giyoogaa gidenne.

Dumma dumma sohuwappe yiidagetti daro buqura bayzzidde dumma dumma eeshshanne hara biitta wogaa tamariyooge keehippe lo'ees.

Beni wode asay issi sohuwaappe hara sohuwaa zardda"i manddaridi bayzziyoonne shammiyoo oosuwaa oottosona. ha'i wode hegaadan dapurssenainkka son uttidikka oottana danddayees. hegaa kanchche gidenna issoy issuwaappe marccuwaa tal"i ekkidi simmidi zaarana gidikka loyttidi diccana danddayees.

Asaa naati uttidi mes yaagin ubba coo uttidi meetees yaagidi yelagati guuttaa aybakko ehhinnekka suuqiyan olinekka a bola kiyidi utti agoosona. hegaa gidenna minidi dumma dummabaa shiishi ehiyaaba keena gidikko issi heeran de'iya asay shamiidi bayzziidi upayttikko dicaasa.

Asaa sinttankka xoossaa sinttankka xoossaa keettaw shiiqidaba asay miyaaba keena gidikko gome gidiyoogaa eridi asay banan daro wode marccuwaa woosa keettaagaa gelissanaw koyyenna. Ayssi giikko daro hanqquwaa eta bollan ekkidi yaanawu danddayiyoo gishshaassa.

Ha'i wodiyaan daro yelagay wolqqa keehin kessidi baw daafurenan diidi guuttaba oottidi carkkuwaa bollan peeshshidi bassi gidiyaaga keena woykko bana ayssiyo xekka gaki uttidooge daro keehi malaalees.

Beni wode asaassi maayoy woykko caammay xayikko issoy issuwaagaa biidi yeehuwaa woykko bullachchaa maayidi biyoogee daro erettees. ha'i hegee attohoo, asi ubbi shemppohoo, karen so qommon so xaden diyaa suyqiyaappe shemppi aggees.

Qopi ekkiyoode nu soon baynnabata dumma dumma asasson diyaabata taan giyappe shammiyoohe tana keehi daro ufayssees. Kattaa gidide, miyooba gidide, uyyiyooba gidide, maayyiyoona gidide wottiyooba gidide aybbikka kummetta.

Asay eranna koshiyooge shamiddi ehiyooga kanchche gidennan de'ishin soonikka naagana koshees. Kattaa miidi saynniya meecennan aggiyooge lo'o giddenna.

oofa gasuba woradan sagga gallassan wolqqama giyay eqqees. he giyankka daro asay wolaytta sooddoppenne dumma dumma woradatuppe yiidi bayzzidine shammidi pe'iyo soho gididi dumma dummabuqutati aahuwan beettoosona.

Beni wode asay Ba Kiisiyan marccuwa ekkiddi dumma dumma sohuwaa biikko kayssoy tana qohenan aggenna giiddi keehippe hirggees ha hegee atto asaa ubbay shemppoo dumma dumma ginaara lo'o sohuwan wottiddi Hashukka Giidi Ufayttidi shemppees.

Daro wode nu asay woykko ha"i wode be'iyoodekka urqqa miishshaappe merettida so miishshata shammi ehiidi haattaa irxxaa tigi wottidi qassi hegaappe simmi taman wottidi doyssiyoogeekka keehi daro erettees. Hegaa ayssi oottiyoonaa giikko meqqennaadan giidi.

Ha'i wodiyan yelaga miishsha wurssiyay mule ubbay carkkuwan pe'iddi carkkuwan shamiddi go'ettees. Hara alalenne ettawu de'enna.

Dumma dumma eqotati ha'i wodiyaan asappe oottidobaa woykko immidobassi guuttaa bollaara ekkiyoogee erettidagaa. hegaa ekkiyoo ogeekka benigeenne ha'iigee keehippe dumattees. benigee wolqqaakka wodiyaakka wursses ha'igee ubbaakka qoraphphees.

Ha'i wodiyan nu biittay dicci dicci yiidoga bessiya oosotupp issoy dumma dumma carkkuwan zal'iya zal'anna danddayiyooga gidiyooge ereetees.

dere asaappenne kawotettaappe gidduwande'iya gayttotettay minanaadan oottiyagee kawotettay baassi de'iya hagaazzaa dere asaa suure hagaazziyode hagaazzay yiidi asaakko gakkiyode asay nu kawotettay nu dooridooge nuna heemes ges.

nu asay keehi daro daafurees, dumma dumma ogiyaara marccuwaa demmoosona gidikkonne oosuwan peeshshi erekkona banttassi lo''idoogadan bana lo''agaadan geli kiyyinekka hachchiiga mi ekkidi coo qozzattoosona.

Ubba beni wodiyaranne ha'i wodiyara gatti xeelliyodde ha'i wode aybba asaa naatussi injjetti ubba kare biittan de'iya murutta ehiddi bayzziyogekka shammiyogekka de'es qassikka son uttiddi oychchikko gakki agosonna.

Marccuwa asay giigissiddi minjjanna koshees yaagiddi oduwa gutaran odiddi pee'iyaagetti keehippe cora. Hageeti ubbaykka asaa naaata maadanassa.

ha'i wode ubba palatidi asaa kiisiyan miishshay woykko marccoy uttenna. awu kiyiyaakko awu geliyakko ubba erettena giyodekka nuna qassi darotoo luxxanchchata wurssiyabi aybee giikko nu carkkuwan woykko dumma dumma oduwa gattiya guttaratuppe naqaashshaa ekkos giishiina.

maattaa murutaa keehi darissana nu biitten aassana giyaba keena gidikko loyittidi miizzaa son kattaa mizidi heemmana koshshes. hegaa gidiyaaba keena gidikko murutaa loyittidi immoosona. hegaappe denddidagen nu biitteessi woyikko nu asaa koshshaa aahuwan alana.

Nu heeran keehi daro asay dosiyo miyonne uyiyo keettay de'ees ayssi giikko maara mankka naagidda asaakka bonchchosonna kattiyo kattaykka tukekka lo'ees.

goyino keettan beni wode asay woyikko nu aawati goyinnido goynoyinne ha'i wode yelagay goyinniyo goynoy salonne sa'anne. beni wodiyan asati tuman goyinnidosona, saluwaappe tamaa wottidosona, wolqqan goyinnidosona. ha'i nu yeletay haniyoobay ubba gelenna.

Darotoo kawotettay asaa naatussi maaddiyaaba woykko koshshiyaaba giidi darobata immees woykko yeddees. gidikkonne gidduwaan de'iyaa asay bayoo ekkidi basoo gelissidi asaa woykko bantta koshshaa kunttenna mala mela ashshoosona.

Cora asay issippe de'iyo woykko qattiddo sohuwan sintta bagaara keehi gita aaho dembbay de'ees he dembbam wodalla maladonne omarssi yiidi kuwasiya kaa'osonna banttanakka pashkkisosonna.

Asaa naati kane koshiyaabata baayo demmana giikko dumma dumma sohuwa biidi ba koshshaa kunttana danddayees. ubba aybba gidikkonne goshshaappe beetiyaagetikka beetenaageetikka samaariya kataman de'oosona.

kawotettaaranne deretettaara issipetettay diyaaba gidiyaaba gidikko wonttan qammankka asay woykko deretettay biitteessi woykko kawotettaassi lo'uwa qoppees. ayssi giikko koshshaa suure kunttiyo gishaassi nuna suure hagaazziis giidi lo'uwa oottanawu ammotees.

Issippe shiiqiddi goynniyo sohuwayo buquratta shamanayo marccuwayo baaso gidiyay asaappe attin hara oonakka gidenna hegappe denddigan asay uuzetennan banttawu de'iyaaga xoosassi immana besees.

Darotto gatee darikkonne nuna ma ma giidda woykko ammoyiddi katta shamiddi maanawu danddayetees hegeekka nuna ufayssiya woykko ginbbiyaaga.

Issippe shiiqidi de'iyaa asay issoy issuwaa bonchchidi haray giyoogaa issoy siyidi issoy issuwaa qofaa maayettidi keehippe bonchchettidi de'iyoogee haraassi woykko nu biittesikka sarotettawu baaso gididi de'iyoo baaso gidiyoogee erettees.

issi uray baassi buzzo woykko baayyo laagganaw kaamiyaa shammana giyaaba keena gidikko daro wodiyaappe doommidi marccuwaa shiishshiidi shiishshappe sinttan dumma dumma sohotun diyaageeta biidi doori dooridi be''anaw koshshees.

Hachchi gallasan wolaytta sooddon wogga giyay de'ees. Hegaa nuuni biidaashin daro hanana koshshennabati hanidosona hegaappe issoykka aybee giikko kaysoy beettidaagaa deree xul"ayi baqqiiddi woriiddi pee'idoogee daro malaalees.

miizzaappe koyiro dafi yeessido yeesoy meqqi uttidaagaa bukkidi asay oyissaa kesses. bukkido maattaa taman wotti doyissidi pilaa demmes. hegaadan hanidoogaa efiidi giyaa efi bayzzidoogaa dumma dumma maashiiniyan yeggidi suyiqiyawu laammoosona.

Nu soo oonekka wayettenan eesuwaan gakkiigana danddayees. ayssi giikko malaataa nuuni odiyoode nu keettaappe sintta baggaara wogga dumma dumma kaameta bayzziyoonne shammiyoo sohoti diyaagaa xeellikko gakkana dandayettees.

Ha'i wodiyan nu biitten maganxxoynne mattaye erettidaagee de'es. hegaappe dendidaagan kawotetaaranne asaara issippetetay de'enna. Ayissi giikko kawotetay yeddiyobati asaakko gakkenna. Giddo boggiyageetun bonqqiyageetun xayidi

Ha'i wodee keehippe laamettiis beniigara gatti xeelliyoo wode salonne sa"anne gidido wodiyaan yelaga kanchchiyaa gidennan cimayikka wodiyaara baanayoo keehippe baaxettana koshshees. ayssi ha'i kawotettay go"ettiidi de'iyoo ogiyaappe issuwa gidiyoo gishshawu.

Nu heeran bulagoday keehippe dure asaa. Hegaappe denddidagan daro wode asay bana mettiko yiidi a kushiyappe woykko a kiisiyappe tal'i ekkidi hara wodiyan qassi palahisidi bollaara palahaara gattidi immoosona.

issi maaddiyoogadankka qohiyooga akeekkidi kushiya diyaa silkkiyaa bayzziyonne shammiyo oosuwa poliyaa asati bantta ayfe payyatetta naagana xaykko daro qohoy gakkana danddayyees. hachchi go''a xeelliyoode wontto qohana...

Beni wolaytta asay haasayiddi qaacoy qaacuwara oyqqettiddi haatta pinees gees hegee ayssi giikko issipetettay asaa naatussi koshiya kanebba gaanasa.

Issi issi asay likkenna ogiyaa xoossaa keettaa giddon de'iyaa buquratu bollan kushiyaa denttikko goday daro hanqqettees. he uraa kanchche gidennan diishin biittee bollikka hanqqoy yaanawu danddayees. daro yelagay hegaa erennan ba wozanaa xalettidi lo"ennabaa hanees.

Darotto kaamiya laagiyagettia asaa bolla gattiyo danoy hagaa keena giidi odettiddi woykko qoodettiddi wuriyaaba keena gidenna hegaappe denddidagan issoy issuwara maadettiddi banttana gakiya danuwa pagalanaassi maayetti giigetti uttidooge erettes.

Beni wode asay paran, tohuwan, kaamiya dumma dummaban manddariddi haaki zardda'i biiddi bayzziyoogenne shammiyooge erettiyaaga hegaa kanchche gidennan ha'i wodiyan qassi carkkuwan dumma dumma kare biittan so biittan de'iya buqurata bayzzosonnanne shammosonna.

Ha'i wodiyan marccoy woykko miishshi xayikko aybbikka haneenaga qoncciyan eridda ubba asaa gayttanna giikkokka marccuwa koshees. Ubba nu qarccitay piteetti wuriis.

Haako iittay hachchi galassan nu heeran wogga suyqqe beettiyaaga dumma dumma sohuwappe asay shiiqi uttiddashin be'nna kayssoy yiiddi efiiddi daganttiss, lo'o gidenna asawu hagee iitta.

Beni wode asay marccuwa saaxiniyan yeggiddi qarccitta yeggiddi baattan hegan hegaa milatiyaban minjjos giidi wottosonna ha'i wode ehiidogan hegaa wayssiyay de'enna efiiddi wottikko diccanakka danddayees.

Nu heeran de'iya koskkiyan ichchashu birappe biidi xeetta gakanashin de'iyagan carkkuwa shamanaddan maadiya hagaazata demeetes. Hegaappe denddagan koyyogadan carkkuwa shammiddi hagaaza demetees.

maattappe beettiya ayfetta woykko murutatta getettidi oyssanne pilay keehippe loyttidi erettees. dumma dumma giyatunkka bayzzetteesinne shammettees. a kanchche giya kanchche gidennan de'ishin dumma dumma sohotun asay suyqqiyankka demmana danddayees.

mera balchcha giyooge kushe oosuwan keehippe erettidaaga, hachchi nuussi odiya massi murutissidooge keehippe daro lo''ees, hega be'idi daro asay shammanaw qaala geliis.

Asaa natussi dichchay cora ogiyaara yaana danddayees. hegeetuppekka erettidagee dumma dumma cora asay issippe shiiqidi isipetettan wottidoogaa tal"i ekkiko baassi zal"i go"ettidi ba keettaassi go"ettidi attidagaa woykko gammaa guye zaarikko hegee dichcha gidenee.

olaa gidikonne asay issippe yiiko muleera xooninne xayssi aggoosona. hegappe denddidaagan issi heeran asay issipetettaa medhdhidi ba diyo heeran heeran mini mini uttidooge darobassi maaddeshin issi issiban qohanakka danddayees.

issi gabaree muruttisidobaa giyaa kessana xayikko bayzzana xayiyaaba keenna gidiyaakkonne qassi ba kiissiyan marccoy de'iyoogeekka oyqqidi uttiigiyaaba keena gidikko diccikka deenna nu biitteessikka dichchay de'enna. gidikkonne ha'i wodiyan asay issoy issuwara shammiyooganninne bayzziyoogan erettidi

Nu keettappe sintta bagan kaamiya bayzziyo keettappe issoy keehippe lo'o yaattiyo gishawu asay yiidi appe shammees.

Ubba keehippe lo'iddi ha'i wodiyan kare biittan de'iya buquratti nu biittan beettiyooge asaa kahaa pashkksees, asaa koshaa loyttiddi kunttees, aybba gidikkokka kare biittan go'ettiyooga so ehiidi bayzzosonna shamosonna.

Hachchi gallasan sammaariyaa katamaa baada ubba bayzzadanne worissada taassi gidiyaaba ekkada yaana gaada biidoogee erettiyaaba. gidikkonne ta efiido marccoy shammido buquraara issippe gidennan ixxin daro qohettaas.

Beni wodekka ha'i wodekka wolaytta asay erettiyoy issippe maadettiyoogan baynnagassi shaakkiddi immiyogan keehippe eretosonna. Bullachikko yeekikko issippe hegeekka dichawu baaso.

Beni wode asay biraa issoy issuwassi immana giyaaba keena gidikko marccuwaa qoraphphiyoo sohuwaa yiidi bantta saatiyaa immidi bantta wolqqaa immidi dapuriidi pe"iyoogekka keehi erettees. hegee ubba attin ba soni uttidi ba silkkiyaan issoy issuwaassi aatti aggoosona.

Xomppe dere asaasi keehi daro qofaa imees gidikkonne asaa naata wayssiddi xuman ayssiyooge erettidaaga gidikkonne kawotettay giigissana giidoge ufayssees.

asassi koyro immotaa xoossay co immidio gishshshassi asay ha'ikka xoossa keettassi oottana giyoode uuzzetennan xoossaa keettaba ushachcha kushiyan oyqqidi oottan koshshees. bassi giyoogappe ba keettassi giyoogappe aattidi xoossa keettaba halchchana koshshees.

Hachchi ta malaalettidobappe issibbay qaacoy maarara de'iyagettu garssan issuwa huuphiya yedhdhin mule laalettiddi guye simmiddi kosha geliddosonna. Hegee bantta bolla harabay yiidoga beeses.

Darotto asaa giyo meretti galatti beni wodiya qoppiddi galatana kosheeshin nu kiissiyan marccoy carkkuwa shammishin wurees giidi zuuzzumees.

Asaa naati dumma dumma ogiyara bana ayssanawu danddayees. qa oottidayikka bonchchetiyoogee keehippe daro erettidagaa. hegaappe denddigaan oonekka aybaa oottikokka oonekka aybakka geenna. bana ayssanaassi asay bayzzees shammees tukke keettaakka dooyees.

Asay issipetetta darotto lo'obawu go'ettees. Gidikkonne issi issi asatti iittabawu go'ettees ubbakka shemppuwa woranakka qoppees, hagee lo'enna.

Ha'i wodiyan be'iyoode so giddon daro miishshati mittaappe masetti moletti giigidaageeti beettoosona. Hegeetikka dumma dumma eranchchati massi molidi maashiniyan giigissidoogeeta go'ettiyaaba keena gidikkonne dumma dumma sohuwan bayizettiidinne shamettiiddi beettoosona.

Asay keetta keexxi makkiddi ba suwa loytta dumma dumma buqura shammiddi ehiiddi son kaqqees. Keettay keexettin mitta kanchche hagee onnakosso gisanawu danddayenna.

miizzaappe beettiya maattaappe daro murutay kiyana danddayes. oyissaa, pila, yelechcha hegaanne hegaa malatiyageeti beettoosona. gidikkokka asaa naatussi immiyo go'ay keehippe wolqqaama bollaa minttoosona woyikko gimbboosona.

Awaara gidikkonne baaxettidi asa kiyiyoogee bana ayssiyoogee hagappe sinttappe attin laapidi uttiigiyogee aybanne maaddena. wolqqaa kesi oottidi dumma dumma carkkuwawu ba saatiyaa aati immidi ba wodiyaa yarshshidi gidikkoka bana ayssana koshshees.

Ha'i wodiyan waatiko oottidi gukkiya maata maashshinniya gelissiddi xiilliyaw laamissi ekkidi yiidooge dumma dumma suuqetubn asaa naatussi bayzzettees, ubba wodee ehiidobay qopi ekkiyoode keehippe malaalees.

toophiya giddon dumma dumma sohuwan dumma dumma marccuwaa qoraphphiyo eqotatti de'oosona. hegappe denddiaagan Tophiyan de'iyaa yelaga asay layttappe layttan zaarana yaagidi daruwaa qoraphphidooga efiidi bayzziidinne shammi woriis ehiidi gamma zaariyooge de'ees.

Ba kushiyaan woykko ba kiisiyaan marccuwaa oyqqi uttida uri aybawunne mettootenna. bana koshshidabaa biidi shammi ehiidi ba allaalliyaa polanawu danddayees. a kushiyaan de'ido gishshaasa harassikka tal"anawu danddayees. haraappekka ha shammanawu danddayees.

Ixxi iittiddi luxanchchattuyo luxettay injjettana xayikko ubba guye bagara hara oosuwa oottana koshees. Qassikka yelettay luxettay maadenna giidi dirbbees.

beni wode asay dumma dumma buqura basoo woykko demmana giyaaba keena gidikko tohuwan paran dumma dumma zardda'idi demmiyooge bayzziyooge shammiyoogekka keehin erettiis. hegaa kanchche gidennan gidishin basoo de'iyaa buqurakka efiidi issoy issuwaaara laammoosona.

Asaa naatussi waana kane koshiyaabatuppe adhdhidaage aybbe giikko kiissen mishshi xayikko asi asaa geenna ayssi giiko ubbabay haniyoy miishshanna.

Ubba asayikka xoossay loytti medhdhidogadanikka issippe shiiqidi bayzziidinne shammidi issoy issuwaara maayettidi nuunikka diccana nu biittiyokka dichchana yaagidi maayetti oottiyaakko nu biittiyaa ayba diccanee asayikka ayba woppu gaanee xoossayikka hegan anjjana.

Ha'i wode yelettay taamariyoogappe woykko luxiyoogappe hagee mataara nuuni diccanawu maaddiyaa oge yaagidi ubbay carkkuwaa bolli ba kiitaa aattiidi bana koshshabaa haniidi daro marccuwaa demmiyoosakka gakkidoogee daro keehi lo"o.

keehi daro asay shiiqidi haniyoode dumma dumma buqurati de'oosona, asaa naatu koshsha kunttiyaabati aybbinne hegan paccokona. hegappe ta awu boo hagaa ta awan demmo yaagidi asaa naati hirggiyoobi harasaa xeeliyoobi aybbikka de'eena, taayyo baynnaaga haray ekkidi yidooge maaddees.

Issi sohuwan ubba wode lo'obba kanchche de'enna issitto issitto hagee aybbe hagee lo'enna giissiyabattikka darotto de'ossonna nu be'iyoode katta miyonne uyiyo sohuwan omarssay gakkiyoode macca banatetta bayzziddi aqqiyaagetti darotti de'osonna.

Hai wode ehido zammaana miishshaa shiishi wottiyo sohoti daroy de'ees. Hegee baynakko asaa naati daro kaysuwan qohetana danddayees. Ba kiisiyan yeggi ekkidi dumma dumma sohuwaara kanttiyode boggiyabay bonqqiyabay daridage qohana danddayees.

Awuddenne awan gidikkonne asaa naatussi issippetettay aahuwan koshiyaaba gidiyooge qoncce ubbaassikka ayssi giikko issoy issuwara maadettiddi kushiya kushiyara oyqqettiddi haatta pinanna danddayosonna gakkiya metuwa xoonana danddayosonna.

daro wode carkkuwa bollan pee'iya murutatu gatee keehippe gujjidi beettikonne nu qofaa woyikko nu koshshaa aliyo gishshaayyo asay aattidi eta doores. etassi sinttayidi eta shammiyogan bayizziyogan daro asay meezetiiddi beettes.

asay oorattaa woyikko keehi ceeggibeennaagaa shiishshidi bayizzana danddayes. gidikkonne oorattayinne qassi ceeggiiddi de'iyagee issi mala haggaazzaa immenna. asay shammiyo wodiyan hegaa loyittidi erana koshshes.

Nu heeran tooranchcha aday so gido miishshatta baaca, kaltta, aylliyanne h.h.m bayzziyogan eretees. hegappe denddidagn asay a oosuwan bonchchees.

Darotoo dumma dumma eqotati de'iyo gishshayyo he eqqota qonccissiyaa mayuwaa maayidi gitanchchatikka soon oottiya oosanchchiti bantta oonatettta qoncciissidi banttaa eeshshankka asaa haaridi loyttidi agalagaalosona.

issi heeran woyikko issi moottan issippe shiiqidi de'iya asaassi bayizziyoonne shammiyo sohoti de'ennaba keena gidikko keehi daro qohoy gakkana danddayees. ayissi giikko asaa son ubbabay kumetta gidenna. ubbabaa qassi shooqaappe demmanawukka danddayokko.

Asay diccana giyaaba giddikko biidi issipetetta asay wottiddo sohuwappe marccuwa tali'i ekkiddi zal'iddi dumma dumma ogiyara worissiddi baassi ba huuphessi ba keetta asaassi qassi kanttiddi eqotattussi maadosonna.

Luxettan injjetenan ixxiddo wodalla naati woykko macay atumay issoy issuwara gididdi zal'iyonne bayzziyo sohuwa medhiddi oosuwa medhiyooge hegaappe issoy tukke dooyiddi katta bayzzosonna.

Hagaappe kase baggaan wolaytta sooddo ogiyaa doonan dumma dumma katta keettatinne tukke keettati bessidaageta gidikkonne ha'i katamaa giigissana giidi keehi darota xayssidoogee daro yelaga naata awa gelo awa kiyo giissiidi diyoogee erettees.

Asaykka ba gidon de'iya issipetetta issoy issuwara minttanna koshees kawotettay asaassi immiyo hagaaza loyttiddi ushshachcha kushiyan oyqqiddi oottana koshees asaa qofay aybbe asay taape koyiyoobbi aybbe giiddi aysso kifiletti oottanna xayikko...

layttappe layttay gakkidaagan maayyo shamma erikka yaagin soo asay tana ekkidi hachchi gaallassan mayyuwa bayzziyonne shammiyo sohuwaa biidi gidikkonne maayyuwassi de'iyaa gatee keehippe xoqqa gididaage nuna kushiyan oottenan ixxin aggidi mela simmida.

Wolaytta soodon yunbbersttiyan bantta kiishshiya miishsha qanxxiddi tamariya woykko luxiya luxanchchatti keehi daro hageetti miishsha immiddi tamariyooge qoncce.

Asay darotoo miishshaa epiidi qoraphphiyoo sohuwaa bi uttidi woraqatay giigidagee de'iyaagan tsaafidi bantta sunttaara oossi yeddanawu koyyidaakonne qassi yeddiyoo keenaa biraakka hagaa keena giidi yedana danddayoosona.

Ha wodenne beni wodee sa'appe saloy haakkaddan haakkiis. Beni wode asay tohuwan manddariddi issi alaalliya poloosonna ha'i wode son uttiddi poloossonna.

Issi issi laafa asay utti maana giidi wolqqay oottanawu diishshin ogiyaa doonan uttidi marccuwaa asa woossiidi de'iyoogekka keehippe daro erettees. hegee lo"o gidenna. wolqqay hanana xayikko dumma dumma bollaa kifiliyaa qohoy gakikkoppe attin mino diiddi hegee likkenna.

Beni wode asay ba zariya demmanaassi keehi daro daafures. Woykko xaafidi yeddiiddikka daro metuwaa be'ees. Ha"i wodiyan carkkuwan issoy issuwaara gayttidi payyatetta de"iyaa hanotaa ubbaa shaakki eridi woppu giyaagges.

asay diccanaw koyyiyo gishshayyo dumma dumma ginaara bettiya murutaa dumma dumma laammidi dicciyooge keehippe erettees. hegappekka issoy maattaa miizzappe demmidi maattappe qa oyssa, pilaa demmidi bawukka miidi harawukka bayzziidi dicciyooga ...

Kawotettay deretettaa asassi marccuwaa woykko buquraa dumma dumma ogiyaara haggaazes gidoshin i yeddiyoo haggaazaa gidduwaan boggiyaagetiinne bonqqiyaageti bessidosona. kawotettay eta bolli bessiyaa tangguwaa ekkana xayikko likkenna

Kawoy woykko kawotetta eqotettay asaa naati bantta de'uwa giigissiyo eqotta keexi giigissiddi imees.

Dumma dumma alaalliyawu asay son go'ettiyo sukariya, zayttiyanne harabatta kawotettay asaassi imees. Hegaappe denddagan asay keehippe ufayttees.

Coraa asay issippe shiiqidi wozana issippe oottidi geeshsha wozanan issoy issuwaara maayyettidi Xoossa sinttan bantta wozanaa menttikko Xoossaykka etaa siyyees. Etaa woossakka siyees, eti shiishshiyo yarshshuwaakka ekkees.

Issi urasi kushiyan woykko a kiisiyan marccoy xayiko zal'enna worisena yaagiyoge hai wodiyan attiis. Dumma dumma eqotatiope biidi tal'i ehiidi worisidi etasika woriyaappe shaakkidi immanawu danddayiyogee daro eqotatun erettees

asaa naati dumma dumma sohuwa manddaridi yiyo saatiyan namisay keehi toolliyaba gidikko gelidi ba kiisiyan de'iya marccuwaappe kessidi bana ma ma giidaagaa dooridi maanawu danddayees. soo gakkanaashin namisay ogiyan leelissiyode.

ubba beni wodiyanne ha'i wodiya qopi ekkiyoode kawotettaykka qassi zammana wode ehidoobaykka asaa naatussi daro ogeta injje injjeyidi biyooge keehippe daro sinttaa qopiyoodekka ufayssees. beni wodenne ha'i wode kawuwaayyo asay giira qanxxiyo ogetikka dummaydoosona.

Xoossi ashsho kon"ay meqqiyaaba keena gidikkonne keehi daro daganttees. qanxxanawukka keehippe daro waayisses shin asa shemppo woridi issi urassi wolqqaappe keehi darees. hegaappe denddidaagn issipetettay darotuyoo de'ees.

Ha'i wode ehiido dumma dumma birattappe merettidda maashshinne beetees. Hageetta qassi dumma dummabawu go'ettanna danddayetees.

nu heeran ogiyaara woxxiya kaameta be'iyaabakeena gidikko keehi daro malalloosona, dumma dumma meraa maayidaageeti dumma dumma qotta ekkidi woxxiyaage oyddu gediyaara diyaagee, naa''u geddiyaara diyaage heezzu gediyaara de'iyaage daro malaalees.

Daro wode yelegay luxi hani simmiyoode oosoy xayikko issippe gidi biidi biraa tal"i ekkidi dumma dumma oosuwaa oottidi banttana laammiyoogee keehippe daro lo"eesinne nu biittee dichchaakka sinttawu sugiidi de'ees.

Asaa naati bantta koshay kumiyoode daro poocammi ufayttosonna kawotettay immiyo hagaazatti etta gakkiyo saatiyan bantta koshay kummiyoode keehi daro ufayttiddi nu kawotetta xoossi anjjo giidi galatiyoogekka erettidaaga.

Dumma dumma sohuwa de'iya nu zariyara gattiyaga miishshay issi galassage nuna maadenna giikko saminttaga woykko aginaaga shamiddi maaddettana danddayetees.

Ba sobappenne babappe aattidi godaa keettaabaa halchchida uraa xoossay loyttidi anjjees. hagaa sa'aa bollikka xeetu kushiyaa saluwaa biyoo wodekka merinaa de'uwaa immiyoogekka sintta deettay keehippe daro ufayssees.

Nu heeran baara adaassi bayra na'ay de'iyaage erettidda kaamiya laagiyaaga gidoshin ha gidon a gakkidda daafay wolqqamma ha a gakidda metuwappe i kase de'iyo issipetettay a gakkinen la'aa kessiis.

Dumma dumma goshshaappe beettiyaa murutatu gatee keehi daroogaappe denddidaagan nu ka"ida kattaa shammidi maana giyoo wodekka waagay woykko gatee keehippe daridoogee keehi daro shammanaw injjetennaagee beettes.

Darotoo xoosi assoshun hageeti kaamiyaa laaggiyaageeti asaa naatu bollan keehi wolqqaama danauwaa gattiyaaba gidikko binne shemppuwaa woriigiyooge erettes. Ayissi giiko ha eqotayi eta maddid kessiigiyo gishataassa.

ha'i wodee ehiido kushiyan issoy issuwaara gayttanaw maaddiya miishshata go''etidi daro marccuwa shiishshanaw nu danddayyiyooge shiishshidoogakka qassi qoraphphikko daaro nuna loytti go''iyooge erettees. hegappe daenddidaagan loytti yeletay qaaxxiidi beettees.

Wolaytta sooddon Abrhamme Hootele keehippe daro erettiidaaga. hagee wolaytta Sooddon beettikkonne daro immattay diyo wodiyan mokkanassi daro qassi dumma dumma kare biittappe yiyaagetakka mokkidi moyzzidi lo''iya kattaa mizzi yedanassi keehin injjettees.

asay dumma dumma sohuwan beettidi bana koshshiyabata shammanawunne bayizzanawu danddayiyoge keehippe daro erettes. ba son de'iyagee haraa son xayana danddayes giidi basoogaa efiidi bayizzidi haraagaa shammi ekkidi bana allaallettes.

Tukke keettay dumma dumma issippe shiiiqiddi haasayiddi qofaa laamiyo soho. Ha'i wodee qassi ambba heeran daro tukke keettatti de'osonna.

daro miishshaa kessidi shammidi murutata woyikko buqurata geeshshatettaa naagidi dumma dumma sohuwan wottiiddikka maaran mankkan wottidi eta geeshshatettaa naagana xayikko moorettoosona daro qohoy eta gakkana danddayes.

Tumaa odanawu koyikko ubba sohuwan ka'iya kattay mal"eesi gaanawu danddayokko. Coo soogaa toochchanawu koyinekka ubbasan ka'iyaageekka lo'ees soogaa waata hagaa kattadi giidi isssoy issuwa toochchiyoge likke gidenna asi basoodan daana koshshees.

Ha"i wodiyan asay bana koshshidabay de"ikko bana lo"idabaa dumma dumma oduwaa gattiyaa gutarattuppekka be"ananne siyananne danddayees. Siyidinne be"idinne karen de"iyaaga gidikkokka ba diyoosan uttidi bayzzanaayyo woykko shammanaw ba de"iyoo sohuwaa ehisses.

Daro wode asay issibba shamannawu suyqqiya biiddi ba kiissiyan marccuwa oyqqi biiddi buqura shamees. Hegaa gishawu asaa kushiyan de'iddabay keehippe maadees.

Asaa naatu bolla koollanawu maaddiya qumatuppe woykko gukkiyabatuuppe maattay issuwa gididdi miizzappe beetees.

Maanawu uyanawunne allaxanawu issi sohuwan asay shiiqidi qofa baagaa laammidi tukkiyaa uyidi kattaa miidi yelagay daro pashkkees. Hegappe denddidagan hai wodiya yelagay miyoganne uyiyoga kanchchiyan wozana wottidi ba oosuwaappe kare kiyiis.

cora asay issippe shiiqidi de'iyoosan dumma dumma kaamiya essiyo sohoti nqeeri naati ka'iyoosay woykko alaxxiyoosa keehippe gita gididdanne daro haggaazza immiya aaho sohoptikka beettoosona. asaykka keehippe daro pashkkidi allaaxxiyo sohoy de'ees.

oyssay maattappe beettiya muruata gidid erettees, shin asaa naatussikka dumma dumma haggaazzaa immees. hegekka asay huuphiyakka macca naati tiyyetoosona, diccees giidi qassi kattankka yeggidi loyttidi shiccan go''eettes.

Asay dumma dumma sohuwaappe baqattidi ba naatura ba aquwaa peeshshaara ekkidi yiidi woodiyaa naagi naagidi biraa asaassi qanxxidi beni wode woykko ha'i wodekka darosan de'oosona. shin ubba hegaappe injjetiyaagaa kawoy injjeyidi layttaappe layttan qanxxanaadan oottiis.

zillayitti wolaytta sooddon aaho giyay de'iyaga tamaa danoy awuppekko yiidaagee muleera xuuggidi daro buquraa qohidoogee keehippe erettes. Hegaa malay haakko akeekennan yiidi asaa naata daganttes, wozanaaka kayyoyiigges.

Laytta laame woykko baalay gakiyo wode asay bayzziyonne shamiyo sohuwa biidi maayuwa, caama dumma dummaba bayzzessinne shammees hegaa garssan kayssoykka garssara geliddi daro asaa qohees, daganttes hegaa malay lo'enna nu biittappe xayana koshees.

Hachi galassan nuuni lagettura manddariyoode nu biyosan issi wolqqama daro asay oottiyo sohoy daro kametti oottiyo sohuwa be'iddi hagee aybba lo'i giidda.

hachchi gallassan Wolaytta sooddon kaamiya danoy gakkin issi kaamiya laagiyagee danoy keehippe wolqqaama gidoga be'inekka xayssa woradaa kushiyaa immana giidi guyye bi worana hanishin asay ashshi ekkiis.

Darotto marccuwa hagaaza immiyo sohuwan de'iya asaa eeshshay malaallees. Etta maayuwa maashshayikka dummattees yaattiddi asaassi hagaaza immossonna.

Dumma dumma buquratu gatee keehi gujjena mala asaa naata keehi daro qohenna mala giyoogaa dumma dumma toophphiyaa giddon beettiyaa hegaappe kareerakka beettiyaa eqotati keehippe loyttidi bantta halchchuwaam denddidi oottidi de'iyoogee keehippe daro erettees.

Asay kawotettasikka gido woykko issi urassika ba ekkidoba zaaranawu biyo saatiyan keehippe daafuridi wolqqa kessidi qassi ogiyaa biiddi kaamiyayokka daruwaa qanxxidi gakkana danddayees. Hai wodiyan hegee ubbay shemppin ba sooni uttidi ba silkiyan issuwawu aattidi kawotettawu immees.

So gidon beetiya katta kattanawu maadiya buquratti urqqappe woykko biratappe mereetees. Etta naa'a geedari be'iyo wodiyan urqqa miishshay eesuwan meqqanna danddayees ba bolla merakka laames.

Asay ha'i xoosa keetta oosuwassi giikko biraa imennashin dumma dumma sohuwan kuwasiya kaassa be'an giikko maana uyana giiko guye geena kessi agees hegappe denddigan biitta bolla hanqqoy yiidaba malatees.

Ha'i wodiyaan be'iyoode dumma dumma buquratu gatee keehippe gujjiidi de'iyooge keehippe erettees. Hegee so nu garssan woykko nu biitte kanchchiyaan gudenan diishin kare biittatunkka gidiyooga dumma dumma eqotatti erissidoosona.

Beni wode amanniya asaa garssan de'iya issipetettay keehippe malaales. Shin ha'i wode omoodetiis geetes he omoodetidaaga zaarana koshees.

Daro luxanchchati bantta luxiyooga bolli ayfiyaa wottiyooga aggidi ha'i wodiyan marccoy daro wozana gaggiidi beettiyo daro luxanchchatikka de'ees. Hegappe denddidaagagan bantta qopaa zal"iyaw immodi mule gallassan bantta qopa carkkuwaan aattiidi pe'oosona.

Bashee so giddo buquraappe issuwaa gididi darotoo urqqaappe woykko birataappe merettanawu danddayees. beni wode gin biratay de"enna urqqaagee de'ees. hiillachchati urqqaa munaqqi medhdhi giigissidogee daro haggaazawu maaddees.

Ubba aybba gidikkonne issuwa issuwara maaddettiddi de'anawu koshees. Issuwa gidiyogappe naa'a heezza gididdi de'iyooge maadees.

Nu heeran baaraday mino oossanchcha. assikka bayra na'ay wogga suuyqiyaa karen dooyidoogan aybikka pacidabi de'enna. mulebay kumetta yuushshi aattidi xeelliyoo wode shammanwu yiyaa asay a soni aybakka xayenna.

Beni wode asay wolaytta keettan qeeri shaateta bollan kaqqidoogeeti keehippe daro lo"ossona. Jegeetikka urqqaa miishshati urqqata medhdhiya hiillanchcati urqqappe medhdhi massi moli giigissidoogeeti etappe shamettidaageeta.

Dumma dumma eqotatti dumma dumma hagaaza immiide nu garssan beetanna danddayosonna kaamiya laagiyaagetti banttassi ogiyan gakiya danoy keehi wolqqama gidiyooga eriddi banttanna naagiddi uttosonna.

Issi biittiyaa ba giddon murutissido murutaa kare biitti yeddada bayzzada daro biraa woykko marccuwaa ekkiyoogekka keehi daroppe erettidagaa gidikkonne ha'ii naa"appe gidduwaan gaytotettay keehi xoqqu giidogekka keehi erettees.

Nu biittaa giddon dumma dumma buquratu gatee dariyoo wodiyaan darana koshshenaaga asaa naati qohettenna mala dumma dumma eqotati de'iyaageti qonccisidi yootosonanne hegaa gatiyaa gujuwaa teqqanaassi loyttidi bantta halchchuwaan denddidi oottoosona.

Godaa wolqqan nuson baynnabay taassi baawa gaada daruwaa hirggikke ayssi giikko nuussi matan dumma dumma buqurati shamettiyoonne bayzzettiyoo sohoti loyttidi bessidosona. hegaappe denddigaan taassi de'iyaa marccuwaa kessada tana koshshiyaaba shammada shemppa aggays.

Ha'i wodee ehido asaa naati aybanne hirggennan ba kiisiyan de'iyaa marccuwaa epiidi bankke keettan wottidi ba koyido saatiyaan ekkidi allaalettiyoogee keehippe daro ufayssesinne asaa kahaakka shemppisses.

Beni wode asaa asaara carkkuwan gattiya miishshay yibeenna wodiyanne ha"I yiido wodiya qoppi ekkiyaba keena gidikko beni wodee xumaa wodiyaa giidi ha'i wodee poo'o wodiya gidikkonne ayibanne worddo gidenna. Ayissi giikko dumma dumma sohuwan de'iya asaara guutta saatiyan gayittiyo gishshawu.

Nuusi matan dumma dumma so giddon go'ettiyo miishshati bayzzetiyone shammettiyo sohoy beettees. Ha sohuwankka ubba adhdhidi bashe, baattay beni aay go'ettiyogaara ubbaykka shaatte attenan de'iyagetti biratappe oosettida miishshaykka adhdhidi beettoosona.

Nu timirtte keetta heeran daro buquratti bayzzettiyo coratti de'osonna. Hegaa gishawu luxiyagetti banttana koshaba kiyiddi asaa oychenan shamosonna.

wode ehido zammana buqurata go''ettidi daro daafurennan hara sohuwaa zardda'idi beenan transpporttiya qanxxennan de'iyo sohuwan uttidi nuna wozzanan lo''idia buqurata gidide aybba miyoobba uyyiyoobakka nu diyo sohuwaa ehiissidi go''ettiyooge daro ufayssees.

Nu shooron bullaa goday keehi erettida zal"anchcha. Aso nuuni biidi nuson wottiyobata shammana giidi biikko aybanne xayidi mela simmi erokko son diyaageetakka karen diyaageetakka ehiidi bollan kaqqidi darobaa bayzzees.

Maattaynne maattaa murutay qeeri naatu xala gidenen gastta asaassinne cima asaassi keehippe koshiyoogatto saynnisse yootees. Hegappe denddigan hai' wodiyan dumma dumma sohoti bayzzetosonnanne shammettosonna.

Beni wode asay buqura buqurara laames ha'i wode buqura ehiidagawu marccuwa immiddi ekkiddi beetes. Hegaa kanchche gidenna simadda zaaradda giiddi marccuwa ekkiyoogekka maaddiya ogee.

woossa keettan asay issippe uttidi Godaa goynnanassi injjetiya oydiya massi giigissid hachchi gallassan gelissidooge keehippe daro injjeettes. puulattidi xeelliyoodekka Goda keettan lo''o wozannaan ufayssees.

Haagaa sa'aa bollan oottikko minnikko aybakka xayanaw nu dookko. Maanaw uluwaayookka maayanaw shayaayyokka nu kiisiyaan marccuwaayookka xayanaw de"okko. Nu heeran issi bitane minni oottoogaappe denddidaagan asaa ubbay aakko yiidi A kiiseppe marccuwaa tal"ees.

Kare biitta asatti keehippe daro diccidosonna bantta biittan de'iya murutatta aattiddi carkkuwa bolla bayzzidde shamiidde pee'osonna hegaappe denddigan nu yelettay qassi hegaappe poociimiyoobay de'ikko giidi baxxetees.

Son ka'iya kattaranne dumma dumma katta keettan ka'iya kattara geedariyo wode daro dummatettay de'anna danddayees lo'annakka ufayssanna danddayees gidikkonne asay bana lo'idabba maanawu koyyikko ba naatura ba son miyaako keehippe daro lo'o.

Darotto biratta qoxxi giigissiddi mittara woykko dumma dummabara giigissiddi dumma dumma oosuwa ootanawu keehippe darobba go'osonna etti baynnakko so gido alaalliyawu waayisanawu de'ees.

Ha'i nu wodiyaan kawotettaa eqotati keehippe daro lo"o dere asaassi koshiyaaga keenaa asaa naatussi immoosona banttappe haggaazoosona. gidikkonne gidduwaan ha haggaazaa asaakko woykko deriyaakko gaattiyaageti banttawu miidi asaappe

Qoodan daro asay issippe zal"iyoo, bayzziyoonne shammiyoo sohuwan dumma buquratakka demmanaw danddayettes. Asaakka demmeettes. Dumma dumma qofaakka ekkiyoogeekka keehippe daro erettidaagaa. Hegaappe denddidaagan ha"i wodiyan keehi erettida yohoti bayzettoosona shamettoosona.

darotoo kawotettay asaa naatussi keexxi immidi issippe diite giido sohuwan qeeri naatinne kaameti corati beettoosona. ayssi giiko daro keehi cora asay de'iyo gishshaw bantta naata naata ekki yiidooge bantta kaamiyaa karen essidooge keehin coratti beettees.

miishsha qoraphpho keettan oottiya woykko he sohuwan de'iyaa oosanchchatussi daro eeshsha de'ees. hegeekka keehi qohenaaga woyko darotoo asassi injjettiyaaga gidoogappe denddidaagan asay ufayttidi etakko bees.

Darotoo nuyyoo injjetiyage nuyyo matan bayizziyanne shammiyo sohoy diikko injjetes. Gidoshin nuussi keehi zardda'idi bayizziyanne shammiyo sohoy de'iyoge nu biyode nuna keehi daro daafursses. Hegaappe denddaagan Nu matan kawotettay oyichchiiddi deettes.

minno goshshanchchay wodiyaa naagidi iray bukkiyoode iraara issippe zeriyoo wodiyaan zeridi cakkiyo saatiyaan cakkidi demmido murutaa giyya kessikko dumma dumma ginaara marccuwaa demmidaageeti shammidi hegappe sinttaa assikka tirppiya ...

Asay cora asay de'iyoosan woykko sammaarriyaa katamaa malaa geliidi bana mintti naagana xayikko kayssoy keehi qohana danddayees. hachchi gallassan tammanne giyoo sha"u biraa issi bitaniyaa kisiyaappe wuuqqi ekkidi bin ogiyaan wozanaa bayyiis.

ubba wode ammanttiyanne ammanettiidaaga gidiyaa issippe sinttaw horddopiidi de'iyaa dumma dumma eqotatti de'oosona. asaa naatussi kushiyan woykko kiisiyan marccoy xaykkoka banttappe tal''i immidi dichchassi sinttaw efoosona.

Dumma dumma biittatun dumma dumma asay kawotettay erennan gidduwan gelidi issi issi buquratuyoo de"iyaa gatiyaa pude gujjidi daro asaa qofaa laaliiddi woykko shabbirssiiddi beettiyooge keehippe daro erettidaagaa kawotettay pilggidi kessiyoogeekka keehi lo"o.

Cora asay issippe de'iyoo sohuwan cora eeshshayikka de'ana danddayees. gidikkone dumma dumma eeshshaa issoy issuwaagaa danddayidi bayzziidi shammiidi pe'iyoogee issoy issuwaa qofaa maayetiyoogee asaa naatussi de'iyaa eeshshaappe erettees.

Ha'i wodiyan wode ehiido zammaana buqurati keehippe lo'idi alleeqiyaageti daroyi deoosona. Eta nu heeran nu heeran bayizziyoone shammiyoo sohuwan beettana xayikkokka hara sohuwaappe carkkuwan gidinkka ekkana danddayeettes nu koshshaa kunttiyoo gishshawu.

Beni wode asayi bana koshiyaaba demmana giyaa biyoo wode buqura ekki biidi buquraara laammiyyoge meezetis. H a'i wode gidikko ba kushiyan marccuwaa efiidi bana lo'idaba shammidi ba qofa polana danddayes.

Kawotettay deree asaassa giidi yeddidobawu deree asaa gakkana kosheesippe attin issi asi go'ettana koshes. Hagaa kawotettay guye asaassi zaarisanna koshees.

Beni wode tohuwan paray asay manddariddi shamees. Ha'i wode son uttiddi azaazzin hanees marccuwakka he ogiyara immanawu daddayetees.

Hachchi nu luxetta golliyan naa"u naati mattuman dumma gidiidaageeti issippe biidi diishin asay hanennaba coo eta bolli wottidi etaa boridinne hageeti aybbe giidi etaa hassayidi diyooge hegee likke gidenna. Asaa guyyeera hassayyiyooge lo"oyye?

Beni wode toophiya biraaranne kare biitta birara gatti xeeliyoode gayttotettay keehippe ziqqi giidaga woykko issoy issuwassi keehi matatosonna ha'i buqurattu gate gujjogappe denddidagn keehi daro haakkiddi biis.

hagee ubba nuyyo qopi ekkiyoode gelenna, nu biittyia diccaydda dawus giidi upayttiyoode haassayiyo carkkuwakka miishshan shammiyooge ubba qopi ekkiyoo nu awa biidi diyooshsha woykko sinttaara aybba wode yanddeshsha giidi keehi daro qopissees.

Carkkuwan asaara nuna gattiya miishshawu marccoy xayiyabba gidikko dumma dumma sohuwappe demmaanawu danddayeetes. Koskkiyappekka demeetes ixxi iittikko tal'i ekiddi haroode qanxxetees.

daro dumma moottappenne dumma sohotuppe shiiqqida asaa garssan corabay merettana danddayyes. gidikkonne asay issippe de'iddi issoy issuwaa danddayiyooga issoy issuwaa bonchchiyooga issoy issuwaara maayyetidinne sigettidi de'iyooge issoy issuwappe tamaariyooge keehi daro go''a.

Issi heeraa asay maayettana xaayiyaaba gidikko issoy issuwaara saro daana xaayiyaaba keena gidikko asaa garssan dumma dumma karissikarssay merettees. hegaappe denddidagan issi heeran de'iyaa buquraa xayissana danddayoosona. issoy issuwaa worana woranakka danddayoosona.

Darotoo asay marccuwaa qoaphphiyoo sohuwaa biidi xaafiyoogaa danddayana xayikko nababiyoogaa danddayana xaayikko keehi daro metes. ayssi giikko he sohuwaan de'iyaagee tsaafidinne nababiidi eriyooba gidiyoo giishshayoo daro metana dandayees. gidikkone asay eta maaddees.

haattay asaa naatussi kane koshshiyabatuppe issuwa gididi erettes. ha'i wodiyan qassi koorinttiya wolqqan oottiya haattati keehi dari uttidosona. hegaappe denddidaagan issi issi asay yiidi kawotettaassi marccuwa immana mala woyikko qanxxana mala oosettoosona.

ubba ayiba gidikkonne meto gallassan gakkiyoge un"ettido gallassan he un"uwaappe kessiya issippetettay oossikka awankka hageetuugaadan daana koshshes. hegee xayiyaba keena gidikko issi uraa gakkida danoy aquwaa peeshshaa ekkidi simmennan ixxana danddayes.

ubba naa"ay issippe milatennaageeta gidikkonne naa"aa ehinne issippe gattidi issuwa oottana danddayes. ayibissi giikko issippetettay diyaaba keena dikko issippetettay diyode hanenna giidobay hanana danddayiyo gishshawu.

Goshanchchay minni oottiddi daafuriddi ba demiddo ayfiya giya kessiddi harattussi kawotetta oosuwa oottiyagettussi bayzzidddi ba ayfiyan daro ufayttees.

Asaa naata meran issuwaa issuwappe dummayiyaabay de'iyoogadanikka issi mala oottiyaabatikka de'oosona. issi mala oottiyabatun eqqidi asay issippe danaasi keehippe koshshees.

darotoo atuma asay soon kattiyoogappenne essiyoogappe aadhdhidi mal''ees yaagidi karen miyooganne uyyiyooganne keehi meezetiidi yiidoosona, gidikkonne gatee kehhi gujji gujji yiidoogappe denddidaagan ha'i wodiyaa karen maanawunne uyyanaw keehin waayettiidi beettoosona.

ha'i wodiyaan maayuwa gidide dumma dumma buquraa aybbanne gidikko soon asay uttidi ba kushshiyan de'iyaa silkkiya go''ettinekka bana lpo''idaara dooridi I odappe sinttan dumma dumma sohuwappe yiinne de'iyoosa gakkigiyoogee keehi daro lo''ees.

Issi sohuwan ubbatoo lo"iyaaba kanchchee poleettees giidi naagokko. Iitabay de"iyoogaa malakka ereettees. Daro wode katta keettan macca naati bantta oonatettaa bayzzidi aqiyaageeti banttana he ogiyaan ayssiyaageetikka daroy de"iyoogee lo"ana xayikkonne diyoogaa eroos.

Ha'i wodee ehiido maashinee wodiyaanne wonttaa woykko dumma dumma daapuraa aybaa agginee sohuwaara biidi bantta marccuwaa wottidoogaa ekkidi yaanadan maaddiyaa maashinee kareera dumma dumma sohuwaan beettees.

Beni asay kawotettassi koshshiyaaba baassi woykko ba gadiyappe tookki ekki efiidi I de'iyoossa gakkanashin efiyooge keehi daro beni wode erettees. Ha'i wodiyaa asay hegee atin ba soon uttidi ba wuyggen uttidi qanxxiidi poli agees.

Kawoy asaa naatussi keehin qoppogappe denddidagan asaa naati daro metottidi dumma dumma metuwan gelenadan bantta marccuwakka qoxabidi bantta naattaka suure oykki tamarissidi asa kessanadan issoy issuwaara siiqettidi deandadan issippe shiishidi wottees.

Daro wode nuuni be'iyo wode layttan biido kaamettakka ehiiddi ooratta oottosonna gidikko hegee likke gidenna wodee biichchidooge loyttiddi hagazenna.

Ha'i wode asay dumma dumma ogiyaara kawotettaa woykko asaassi marccuwa qanxxiyo woykko yeddiyo oosuwa oottanadanddayees. gidikkonne ha ogiyan go'aykka de'ees qassi qohoykka de'ana danddayees. qohuwa be'iyaaba keena gidikko issoy issuwara gayttenaagee keehi qohana danddayees.

Ha'i wodiyan wodee ehiido zamaana go'ettiddi koorinttiyaga, haattaga ubbakka ba laggiyawu miishsha yeddanna koyyikko carkkuwan yediddi shemppees.

Likke gidenna ogiyaara woykko maaray mankkay baynna ogiyaara de'iyaa buquratu waagay woykko gatee coo gujjana danddayenna. ayssi giikko kawotettay de'iyoo gishshawu hegaa kaalli pilggidi giigissoosona. asaa naatussi keehi darikko keehi injjetenna.

ubba ayiba gidikkonne macca asay son mal"etti kattidi dumma dumma kattan yeggiyoobata yeggi sawettidi son asaa oyiqqana koshshoosonappe attin kare yeddana koshshokkona. asay kareegee mal"es soogee mal"enna giikko kareegaa kattay oonee giidi bana yiggi xeellana koshshes.

So gidon dumma dumma uttanawu woykko maanawu go'ettiyo buquratti beetosonna. Ettakka qassi bayzziyo sohuwan aaroy ereetees.

ooso ubbay lagge woyikko ooso ubbay asaa bonchchisses shin gidikkokka nu beni wodiyan keehi daro nu aawati metootido gishshaayyo ha'i nuna eesuwan issi sohuwappe hara sohuwa efi gattiyaa kaamiya mel'iyaageetinne hegeeta haggaazza immiyaageeti daro lo'oosona.

Cora woykko qoodan keehin daro gidida eqotatun go"ettidi asaa naati kawotettawukka woykko dumma dumma asatussikka marccuwaa qanxxanawu dandayiyoogee keehi erettees. he ogetun go"ettiyoo wode bantta wodiyaanne wolqqaa keehippe qoraphphoosona.

loyttidi luxxibeenna woykko xekkaa gujjibeena asay paramana danddayenna gishshawu qalamiya kushiyan tiyidi bantta oonatettaa qonccissiyaagaa wottidi marccuwa kessananne gellisana danddayoosona. hegee baynaakkokka dumma ogiya go'ettana danddayoosona.

Yelagay ubbay wodiyara baana giidi mule carkkuwan pee'i agees. Hegaappe denddigan miishsha qoraphphiyobikka baawa hagaa qoppiyoodde nu de'uwaa ubba coo wurssiganee gisees.

oyissayinne pilay maattan beettiya muruta gididi keehippe daro erettoosona. ha'i wodiyan dumma sohotun woyikko giyankka suiqiyankka bayizettoosona. gidikkonne gin asaa naatu koshshaa kunttana danddayokkona. ayissi giikko waagay kehippe xoqqa.

qopi ekkiiko Xoossa keettassi oottiyo oossoy keehippe daro upayssees, nu kissiyappe marccuwaa kessidi immikkoka nuuga wolqqan haggaazzikkoka keehin upaysses aysse giikko I nuyyo immettidabay I oottidobay keehin kahaa kanttees.

layttaa laamee woykko wolaytta gifaataa baalay gakkiyo wode asay dumma dumma ooratta maayuwa maayanawu ba naatussikka shamanaassi dumma dumma sohottun maayoy beettiyaaga biidi shamoosona bayzzoosona. ha bayzziyoonne shammiyo sohoy xayiyaakko nu gin awuppe demanee? hageeti bessidooge lo'o.

Asa gididi barakka daanaw danddayiyaabi de'enna. Asi qassi meeheera daanawukka danddayenna. Asi asaara dees. Yaaniyoo gishshawu asay maayettana xayikko aybee? Aybikka lo"enna. Hegaa gishshaw maayettiyoodee issippetettay de"iyoodee ubbabay hanees.

hachchi gallassan tana koshshiyaabay diyagawu sammaariya katamaa kiyas. daro buqurati doosona. tankka ta kiisiyan daro marccuwa oyikka ekkada baas. gidikkonne gate issuwagee issuwage tamaa miidagaa gidin hagee ayibee gaada aggas.

nuuni ogiyaara kanttiyoode keehi cora eqqotati de'oosona. hegeetikka marccuwa hagaazzaa immiyaageeta. giddishin kareera eqqida gittanchchati xeeliyoode keehi yashshoosona. qassi ubba eqqotatunkka de'oosona.

urqqa miishsha gididi Birataappe oosettidaageta gidikokka ogiyaan daro buhee beessana danddayees. hegaa kanchche gidennan diishin daro cora asay shammana giiddi ba kushshiyaan oyqqi oyqqi xeellidoogee dumma dumma harggiyaa ba bolli aattana danddayees. so ehiidi xillo haattan geeshshi meeccana.

Mereta ubbaan asi pala giidogadanikka kawotettay kessido maarappe woykko seerappe kareera asaa naati dumma dumma ogiyaara amerikkaa biittaa doolariyaa getettiyaagaa kareera bayzziidinne shammiidi de'iyoogee daroppe erettoogee kawotettaa daro hanqettiisis

yelagay minni oottidi marccuwa demmikko ayibanne bana lo"idabaa biidi shammanawunne qassi ba koshshaa kunttanawu danddayees. shin hegaappe aadhdhidi boggana woyikko bonqqana woyikko coo ekkana yaagiyo qofay asa na"aa kahan kumidaagee daro wayisses.

Asaa naatu koshsha kunttana danddayiya dumma dumma buqurata oyqqida sohoti dumma dumma heerappe haakkidi woykko ississa shiiqidi beettiyaaba gidikkko asaa naati woyetennan bayzziidi shammiidi pe'anaw injjettes.

Issi uray diccana giikko woykko ba biittiyoo dichchana giikkokka soon uttiiggiyoogee aynne maaddenna. Kiyidi issoy issuwaara gayttiyoogee coratti maadettidi coray cuchchidi baattaa kunttes giyoogaadan issoy issuwaappe tal"i ekkidi guuttabiyo gidikkoka dagayidi darissiyoogeenne issoy issuwaa maaddiyoogee keehi lo"o.

Issitto issitto asaa naati iitta qoppikko garssara likkenaba wottiddi bollara lo'obba wotosonna. Hegappe deddaga manddaran daro danuwan yegees.

Asaa naati issippe shiiqiddi de'iyo sohuwan danoy akeekkenan woykko qoppenan gakkiyoode he metuwappe kiyanawu maaddiya eqqotattuppe issuwa gididdi maadees.

Oyssay maatappe beettiyaba gididdi tiyettanawunne maanawu maades. Gidikkonne ha'i wodiyan gatee keehippe xoqqi xoqqi biidogee erettees.

nu heeran asheniyaa getettiya bitanee keehippe carkkuwa nuna gattiya yohoti mooretikko eessuwan gigissinekka ben I de'iyo woykko ooratta oonatettaw laamigees. hegee baynnakko ubba nu soon oliddi aggiiganashin.

Wolaytta soodon keehippe lo'iya maayota caamatanne h.h. m bayzziyoonne shammiyonne sohoy keexetti uttidaga gidon daro asay bayzzesinne shamees. Ha sohuwan de'iya maayotu muruttaykka keehippe xoqqa.

toophphiya biittiya son murutissido murutaa kare kessiyode qassi kareegaa soo gelissiyode naa"aappe gidduwan de"iya sigaa medhdhanaassi eqqida eqotati de'oosona. hegeetikka loyittidi kaallana xayikko keehi qohana danddayes.

nuuppe kare bagaara beettiya suuqqiyan deenabi aybikka de'enna. ubba kare biittaa asay maayiyo woykko tiyettiyobata huuphiyan woyyiyobattakka ehiidi nu yeletaa kahaa shemppisiid koshiyaabaa mulebaa kuntoosona.

Suyqqiyappe gididde giyappe ehiiddo so gido buquratta naagennan ixxikko moorettana danddayosonna ubbakka meqqannakka danddayosonna.

Nu heeran wogga zo'o kawotetta asaa naatussi keexxiddi dafurennan layttan layttan qanxxitte giidi immogge keehippe erettees.

WOlaytta soodon woolilla galassan wogga gita giyay eqqees. Ha giyan asay ubba heerappe yiiddi bana koshabba shamees ba koshaa kunttees.

Aksiyooniyaa maabaraa geetettiyaagee Toophphiyan de'iyaa asaassi gita maaduwaa immiiddi beettees. Asaa naati coraa asaara gayttanaadan oottees. Bayzzanawunne shaammanawu. Heegaa kanchche gidennan de'ishin ba kushiyan marccoy xayikkokka tal"i ekkidi go"ettanawukka.

Marccuwaa efiidi bankkiyaan wottida woykko qoraphphida uray kase ba qoraphphidoga bollan ixifiya ekkanakka danddayees. Ayssi giikko dichchidi etti immiyo gishshaasi. Hegaappe denddidagan nu marccoy sooni de'opo uttigoppo yaagiyaa kiitay adhdhees.

Daro ha'i woykko ha wodiyaa yeletati luxettaappe aadhdhidi bayzziyoonne shammiyoo oosoy maaddes giidi dumma dumma sohuwaan bayzziidinne shammiidi dumma dumma buqurata sooppekka kareppekka ehoosonanne gelissoosona.

Maattaynne maata miishshay maata miishshay moorettikko keehippe peenotees ayssi giikko geeshshatettan naagetibeenna suure sohuwan woxxibeena hegappe denddidagan etta peenoy mooretees.

Beni wodiyaara ha'i wodiyaara nuuni yiggi xeelliyoo wodiyaan ha'i wodiyaagaa aadhdhidi lo"ees. beni wode asay sammaariyaa katamaa biidi buquraa ekkidi efees. ha'i wode ba kiisiyaan marccuwaa yeggi epiidi bana lo"abaa shammees. hegaa kanchche gidennan diishshin ba kiise marccuwaa qohana

Maatta miizzaa loyttidi lo'o kattaa miizzido lo"o maataa buuccidi miizidogappe denddidaagan bollaappe kiyida maattay oyssay pilay keehippe asaa naatussi go"aa immees. hegaa koyro maaran giigissikko daro go"aa immees.

Issi uray dicciyoode biittiyakka diccawussu giyo yohoy tummakka issi uray baassi minni oottiddi dicciyoogee biittiya dicciyooga gidenne!

Daroto nu biittaa asay issoy issuwaara dicciyoge keehippe erettidaagaa gidikkonne issi issi asatun beettiya iita eeshshay ammanettennaagee de'ees. Ekkido marccuwa suure zaarennaagee kaaddiyoogee keehippe iita eeshsha gididi meezetiis.

marccuwa haggazaa woykko qoraphphiyo sohuwa biiyode asay eranna koshshiyobati darobati de'oosona. hegetuppekka waanabaykka aybbe giyaaba gidikko yaa gelissiyo woraqqataykka dumma ha kessiyoo kessiyo woaraqataykka dumma gidiyooga hara eqotatussikka aattiyo woraqatay dumma gidiyooga erana koshshoosona.

Luxanchchati luxxidoogadanikka bantta luxxido sohuwaan beettiidi lo"iyaa eeshshara beettana koshshoosoa. nu heeran beettiyaa eqotappe issoy marccuwaa haggaazaa immiyaa woykko qaraphiyaa sohuwaan de'iyaa osanchchatu eshshsay keehi lo"o.

ASay dumma dumma ogiyan diccanna danddayees, baayo daafuriddi oottiddikka diccees qassikka ba marccuwa kessi asawu immiddi palahakka ekkees.

Miishshaa keettan, loytti luxxidi keehippe banttana giigissida oosanchchatikka de'oosona ha oosanchchatikka bantta maayuwaa suure maayidi asay yiyoode asaassi koshshiyaagadan eta kandduwaadan kandduwaadan ayssoosona.

Dumma dumma mittappe biratappe woykko qorqqoruwappenne shuchchappe heganne hegaa malatiyaabatuppe merettidi nu heeraan asaa naatussi miyyiyonne uyyiyo woykko shemppi ekkiyo hagaazza immiyaa daro katta keettati doosona.

ha'i wode ehiidobatuppe issuwa gidida "tele birr' getettiyaa ogee asaa naati dumma dumma ba qofaa soon uttiigidi gattaana danddayees. marccuwa kawotettawukka aattana danddayyees, ba laggiyaawukka aattana danddayees. ba wolqqanne ba wodiya qoraphphiidi.

Asaa naati kamiya laggana giikko ba qofan giigidi maayetti ekkidi marccuwa oyikkidi dumma dumma sohotu beettiyaagabiidi shammidi laagiganappe attin haraba ayibee koshiyay. ayibanne yaa haa gaana koshenna dumma dumma giigan giigidi naagoosona.

cora asay dumma dumma heeraappe yiidi dumma dumma allaalliya woyikko dumma dumma sohuwan oottiya asay ba naatuura ba aquwaa peeshshaara ekki yiidi issippe issisan shiiqidi de'oosona. hegaakka qassi oottiday oonee giikko kawoy issippe daanaadan oottis.

Ha'i wodiyaan nu biittee dichchaa eesoyiidi de'iyaabatuppe issoy aybee giyaaba keena gidikko issoy issuwaara maadettidi bayzziyoo shammiyoo oosota eessoyiyoogee keehippe daro maaddiidi de'ees. hegaappe denddidaagan oonekka taassi baawa giidi uttenna bayzzanawu shammaawu woxxees.

keehi durettida asati bantta marccuwaa haraatussi tal'i immidi eti dichchi ekkidi yiyoode palahaara ekkoosona, hegee eta dichchikkonne hinkko hiyyeessa keehippe qohees woykko wolqqakka aaga loyittidi wursses.

kawotettay asaa naatu giddon diyabaa daro erennabay de'es. hegeenne kawotettaappe yiyaabay asaa naata yiidi gakki giyogee pilggettay oosettana xayikko keehi daro metoy des. gidduwan boggiyageeti bonqqiyageeti de'iyageeti bantta soo haggaazzaa zaaroosona.

Qeeri naatussi maataynne maatappe beetiyabatti keehippe koshosonna ayssi giikko bolla minttanawunne koolanawu maadosonna.

ubba wodee beniigaappe ha'i haa haa ooraxxidi yes. beni issi uray manddarikko he manddariddo sohuwaappe haa yaanaashin carkkuwan cenggursaakka siyokko shin ha'i ubba kare biittaa biikkonne cenggurssa kanchchiyan gidennan eta ubba ayfiyan be'iidi eti diyoosaara ubaa be'eetees.

darotoo kaamiya bayzziyonne shammiyo sohuwan bayzzonne shamo kanchche woykko ooratta kanchche gidennan diishin moorettidaagee diikko ehiidi giigissiyoogeekka gal'idaagee diikko meeccdi ooraxxissiyoo oosoykka polettiyooga malaa erana koshsheettees.

asassi bayzzanauwanne shammanw injjetiya ubba asassikka giddo gina gidiya sohota kawotettay dooridi injjettiya sohuwa immiyaaba keena gidikko asaa naati bayzzanaw shammanuw bana dichchanaw biittyio dichchanassikka keehi daro lo''o.

Asaa naati shammiyoonne bayzziyoo ooso kanchchiyaa gidennan de'ishin ha sohuwan beettikko issoy issuwaappe darobaa tamaarana koshshoosonanne tammaariyoogeekka erettidaaba. Asa gidiichchaappee sintta aybippekka de"yaa iitabaa oliyoogaa lo"obaa ekkiyoogee koshshees.

Maaray mankkay naagettin woykko seeraa naagissiyaageeti de"in bayzziiddinne shammiiddi saro pee"idi omarssi soo shiiqiyoodee asaa daro keehippe ufaysses. Ayssi giikko guutta biran shammidoogaa daro biran bayzzidi woriyaa ekki yiidi baassi aysses.

Darotto ogiya laagiyagettussi issipettattay de'iyo gishawu keehi daro yayyokkonanne waabaqokkonna ayssi giikko etta danuwappe kessiya issipetettay de'iyo gishawu.

darotoo son ka'iya kataappe dumma dumma katta keettatun ka'iyaageeti kushiyara mama goosona. ayssi giikko eti bantta miishshassi giidi maaraa mankkaa naagidi kattidoogee koshiyaabaa ubbabaa yeggidoogee hagee laa aybee giissidi asa ubaa yaa woxxisees.

Nu biittiya toophiya son muruttissiddo muruttappe issoy tukiya gidoshin dumma dumma buqurattu gatee gujjidagappe denddagan tukekka ali'ees.

ha'i wodiyan ubba a kushen woyikko i kushen marccoy keehi daridi xayiyaba keena gidikkonne guuttaba gelissidi daruwa kessanaassikka danddayiyo. hegaa kanchche gidennaashshin haa tal'i ekkidi zal'i worissi zaarana giyo oosoyikka keehi daro lo'o.